Embulu eri munsiko, embulu eno munsiko mu eri, eri kukiti ekyagwa oba kyebatema era nga embulu eno eri ni kyere kulingirira.

Omulenzi yetwise akagaali, akagaali kano ka baana bato era nga omulenzi ono ghali kubita ghaligho eiduuka eritunda engoye edh'abakyala okugeza ng'ebiteteeyi .

Omusiri gwa dhuuma, dhuuma onho akuze ela nga abonheka bulungi inho. Dhuuma onho alimu kamaala ate nga mu kifo kino ghali ebileri byelaze bulungi inho.

Abalenzi bali kusamaba mupira era nga abalenzi banho bavaire ebyambalo bya ndhaghulo ebibaghula, abalenzi abandhi bali mu maple ndheru ate nga abandhi bali mu maple dha kyenvu, ghebali kusambira omupira kumbali ere eriyo abantu abali kubonha ekigya mu maiso.

Omusaadha agemye eisimu mu mukono ogundhi era nga ogundhi gulina kyeguli kuniga ku isimu. Omusaadha ono ku mukono gwe ogundhi avaire esawa ate nga gule ogundhi avaire akakomo.

Ekiibo mga kirimu amaidho, amaidho ganho ti masuse era nga gha kiibo ghanho ghaligho nha'bantu nga oghundhi ayemereire oghundhi atyaime.

Ekibuga, ekibuga kino kirimu ebizimbe ebyendhaghulo kirimu ekifo emotoka edhisabaza abantu ghedhikunganira nga dhirindha abasabaze kirimu n'olutindho era nga kulutindho kuno kuliku abantu.

Omwaana ogho bulenzi ye gemye ku omwaana ogho bughala era nga abaana banho bali ghalala, omulenzi agemye nho mupira mu mukono ogundhi einhuma ghaibwe ghaliyo omwaana oghundhi.

Omusaadha ayemereire kumbali gho mwiga era nga ali kuloba byanhandha. Omusaadha ono avaire enkofira era nga omusaadha muzungu.

Endhovu dhiri mu maadhi era nga dhiri kutambulira mu maadhi gano. Endhovu dhino dhiri ibiri era nga kuliku nh'ento. Endhovu dhino ghedhili ghaligho ebisolo ebindhi, okugeza nga embogo.

Entulege dhili mu nsiko, era nga entulege dhino kuliku enkulu nh'ento. Entulege enkulu elinze luuyi era nga eli kulya isubi. Ate nga entulege ento, yonha elinze luuyi.

Ente dhiri ghansiko era nga dhiri kutambula, ente dhino dhiri inha era nga kuliku emba isatu n'entontono ndala. Ente dhino dha mayiga era nga amayiga maleyi.

Bbendera y'eighanga era nga bbendera eno ya ighanga Uganda, bbendera eno erimu langi edh'endhaghulo ate nga erimu n'ekinhonhi. Langi edhiri mu bbendera eno kuliku langi eya kyenvu kwabaaku langi emmyufu ni langi endhirugavu.

Obwala obwo muntu mukulu buli ghalala no bwo mwaana omuto era nga obwala obwo muntu omukulu bugemye ku bwala obwo mwaana omuto. Obwala obwo mwaana omuto ono bufune

Abaana bava maadhi era nga abaana banho kuliku omulenzi nho mughala, omulenzi agemye gaali ali kusiringisa era nga omughala agemye ku kidomola kye basibye ku gaali.

Omusaadha ayemereire emberi ogh'emmotoka era nga omusaadha ono agemye ekyuma ekikubba ebifanhanhi, omusaadha ono ali kumweena era nga emmotoka eno eriku n'ebighandhiko ebiraga nti mmotoka ya bulambuzi.

Endhuki eli ku kimuli era nga endhuki enho eli ghagati ku kimuli kino. Ekimuli kino kya kyenvu mu langi era nga kitangaala bulungi.

Omwiga, omwiga guno kumbali ghagwo ghaliyo ensozi, era nga ku nsozi kuno kuliku ebimera, nga byetoloire omwiga guno.

Ekifo omuli emmotoka edhisaabaza abantu ghedhikunganira, emmotoka dhino edhisinga dha kamunye. Mu kifo kino mulimu n'abantu kamaala, abantu abali kutambula n'abali ku byabwe.

Omusaadha atyaime era nga ghanho gha tyaime gha kolera. Omusaadha onho, okusinzira ku bintu ebiri ghano ghakolera ebyendhaghulo okugeza nga ebyuma nhe bisigaire kiraga nti omusaadha onho makanhika.

Entwiga dhiri munsiko era nga etwiga dhino dhiri isatu, entwiga eibiri dhiri mu muti ate nga etwiga eyindhi eri kumpi nhi dhino eibiri eri agho eri kwerolera.